An kafa Hukumar Inshorar Lafiya ta Ƙasa ƙarƙashin hukumar doka doka ta lafiya domin samar da dokokin um Tarayyar Najeriya da nufin samar da hanyoyi cikin sauƙi da wajen samun lafiya ga dukkan ƴan Najeriya. a cikin farashi mai rahusa da kuma hanyar tsaron tsare-tsaren lafiya dabam-daban domin biyan kuɗi cikin sauƙi to ita wannan inshora tana da an samar da ita ne domin ga marassa lafiya domin sauƙaƙa musu wajen biyan kuɗin magunguna da duk wani abu da ya shafi harkar asibiti tana kuma da amfani yana da muhimmanci kuma zai taimaka musu wajen tallafa musu wajen kula da lafiyarsu. An fitar da wannan hukuma ne saboda taimakon marassa lafiya ta tattaimake su domin da yawa wasu na zaune a gida ba su ba su da yanda za su yi su zo asibiti ko ba su da yanda za su yi su biya kuɗin magunguna ko wani lalura wanda ya same su to ita wannan ƙungiya da aka kafa za ta tallafa sosai idan mutum ya zo zai ji komai zai zo mishi da sauƙi da zaran wata lalura ta same shi ba zai yi ƙasa aguiwa ba zai leƙo, domin shi ma ya samu wannan inshora sannan a tallafa mishi. kuma hakan yana da kyau, yana da amfani kuma wanna tsarin zai taimake mu mu ƴan ƙasa kuma yana da matuƙar amfani ga ƴan ƙasa su dage tunda har gwamnati ta fitar da wannan tsari ta tallafa mana mu ma ya kamata mu tallafi kanmu. mu tallafi rayuwarmu, mu sama ma kanmu zaman lafiya Mu kuma gode ma wannan gwamnati da ta fitar mana da wannan tsarin.

Hormonals imbalance imbalance cuta ne wanda take samun take kuma haifar da matsaloli a jikinmu ɗan'adam wanda yake sa shi ya dinga jin canje-canje ya dinga sa mutum yana yin al'ada lokaci-lokaci ya dinga zuwa ba tare da lokacinshi ba. sannan kuma sannan kuma tana haifar man da waɗansu abubuwa na canje-canje a jikinmu. kamar yana sa mutum yawan ciwon kai da bugawan zuciya da kuma in ka ci abinci ka ji ka gaji da kuma yana haifar mana da ƙurajujjuka a jikinmu. da dai sauransu. wannan cuta, ta na samun mu ne ta yanayin waɗansu abubuwa da muka rasa a jikinmu. ita wannan cuta da zaran ka ganta ya kamata ka garzaya ka je wajen mararsa lafiya domin su duba ka su ba ka kulawa irin wanda ya dace da mai wannan cuta. sabida ba duka al'ada ba ne ya zama al'ada akwai al'adan da za ta kasance nau'i ne na cuta wanda yake kai ba za ka sani ba. dole sai ka haɗa da dabarun masana domin su fayyace ma. yana da kyau da zaran mun fuskanci irin wannan matsala, mu je wurin masana su yi mana gwaji su ba mu kuma shawara su ba mu magunguna, domin mu samu sauƙin yanda za mu yi mu tafiyar da rayuwarmu. cikin hikima kuma cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu ikon gyarawa.

Rahina Musa 'yar shekara goma sha bakwai tana dauke da ciki na wata tara na yaronta na farko za ta iya haihuwa a ko da yaushe mujinta ya dauke ta dan kaita asibiti mafi kusa da kauyan su tare da wasu matan kamar yadda aka basu temako tare da kananan yara bayan ba su kulawa da magunguna irin na cututtukan da ke damunsu ta hanyan yunusaf da ta dauka shi ne wayar musu da kai da koyar da su kan hanyoyi mafi sauki da za su taimaki kan su da kara musu lafiya daya daga ciki shi ne hanyar shayar da yaran su na wata shida yana kiyaye yara daga kamuwa da cututtuka da rashin da rashin ruwan sha mai kyau irin si nijar uuummm kuma shayar da magani mai amfani sosai a jikin yaro aduk duniya shayarwan farko da mahaifiya keyi yana dauke da sinadare da kiyaye lafiyan yaro da kuma shayarwa na wata shida bayan haihuwa, na kiyaye na kiyayewa daga kamuwa da cututtukan dakashi kaman kashi goma sha uku yunusef da ma'aykatan Nijar na kiwan lafiya sunyi sunyi gaggamin wayar da muta ne da hankali gamai da ba yara ruwa da kayayyakin zaki bayan haihuwa na al'ada da akkaaa saba an yardaaa ummm hanyar hanyoyin sadarwa kaman rediyo da kuma talbijin hanyoyin sadarwa da kuma talbijin

Taimako dai yana da matuƙaer muhimmanci ga al'umm. musamman ma akan harkar rashin lafiya. yana da kyau an ce idan ɗan uwanka ba ya da lafiya ka tausaya mashi. kai iya ka ba da naka gudunmuwa wajen ka taimaka mashi in na harkar magani ne ko na kuɗi wanda zai taimake shi ya samu lafiya. musamman ga asibitocinmu. mafi yawanci idan kaje asibit kana da buƙatar taimako sai ka ga ba irin yanda ya kamata a taimake ka a ke maka ba. Gaskiya yana da kyau a ce Da zarar ka tafi wurin da kake sa ran inda za a taimake ka wurin kiwon lafiya, ya zaman da ka je za ka samu taimako na gaggawa. A kula da kai, a ji damuwanka a taimake ka, a ba ka shawarwari waɗanda suka da ce. da kuma ba ka wani abu da zai sa hankalinka ya kwanata. To yana da kyau mu dinga taimakon junanmu. Musamman ma ga ƙananan yara. Waɗanda suke, tasowa. Yana da kyau mu dinga kula da yanayin, abin nan ɗinsu. um yanayin lafyansu mu gani akwai kuzari bai da wani cikakken kuzari yana yin wasu abubuwa yanda ba ka saba ganin shi ba yana da kyau ka duba shi da kyau ka tabbatar ka ga ne me ke damun shi. Da irin haka ne za mu samu yara masu lafiya, masu tausayi, masu jin ƙai. sannan yaranmu za su taso cikin ƙoshin lafiya. mai ɗorewa.

Wannan ƙwayan cuta tana illata ido ne tana hana ido ya gani musamman abinda ya yake kusa takan hana shi ya gan shi yadda ya kamata. shi kuma na nesa yakan sa yana daga nesa sai ka zuƙo ganinka sosai sannan za ka iya gane shi yana haifar mana da rauni wajen ganinmu dare kan sa dole sai mun yi glass sabida mu dinga gane abin da ke tare da mu da abin da yake nesanmu da wanda yake kusanmu. To ita wannanƙwayan cuta tana da illolinta ta hanyar da take sama rauni wanda in tana tare a idonmu mukan fuskanci rauni wajen gani yana da ƙyau idan wanna ƙwayan cuta ta same ka. da mu je ga masana su yi mana gwaji idan da yiwuwar za a iya cire ta a cire ta in ba ta yi ƙarfi ba, idan da yiwuwar kuma ba za a cire ta ba za a dinga ba mu magani ne da abun nan don mu samu sauƙi yadda zamu tafiyar da rayuwarmu ba tare da mun sha wahala sosai ba. to yana da kyau mu je ga masana mu sanar da su su ba mu taimakon gaggawa su ba mu shawarwari yanda za mu dinga gudanar da rayuwarmu yadda ya kamata yana da kyau mu tsare lafiyarmu domin lafiyarmu ita ce jarinmu kuma ita shi ido yana da muhimmanci sosai ga ɗan'adam duk abunda zai cutar da kai na neasa na kusa ido shi yake fara maka sightning ya nuna maka ga wani abu nan ga alama nan ga alama wanda yake zai nuna maka alaman gaya nan sai ka yi sauri ka ɗauki mataki na gaggawa a kan shi sabida haka yana da kyau yana da muhimmanci mu kiyaye.

Amfanin mafitsarar maza shi ne yawanci amfaninshi ya fi amfani ne wajen yin saduwa kuma yanada gaɓoɓi dabam-daban ta ciki da ta waje. kuma shi wannan mafitsarar maza yana da ƙarfi sosai a yana ɗauke da kuma abubuwa daban, halittu dabam-daban. kamar sperm da maniyyi da maziyyi da wadi. duk waɗannan dai abubuwa ita mafitsarar nan dai ke ɗauke da shi kuma ta nan ne suke yin fitsari, ya yin jin fitsarin. kuma shi wannan um mafitsara na maza ta nan ne dai wurin tanan ne dai ake wurin saduwa ake um samun ƙwayoyin halitta na mutum to musamman dai gaskiya shi mafitsaraa wurin maza yana da matuƙar muhimmanci sosan gaske. kuma yana da hatsari na kula da lafiyarshi, sai ka kula sosai domin wani lokaci suna fuskantar wasu matsaloli na wani cututtuka haka dabam-daban to yana da kyau a kula da shi saboda gudun faruwar waɗansu ƙwayoyin cututtuka. wanda yake za su iya yi wa mutum illa. musamman wanda zai karya garkuwar jikin mutum. ta hanyar wannan mafitsara ne za su iya rasa rayukansu koma ta nan ne za a iya cutar da ita kanta mat ita macen da ake mu'amalanta lokacin lokacin saduwa. to yana da matuƙar muhimmanci a kula da shi kuma yana da matuƙar muhimmanci mukula da lafiyarmu sosai Allah ya sa mu dace.

um ita wan nan wata kungiya ce wanda take um tasowa wanda yaran um mu kakana wanda suke tasowa take ba yayan mu shawar wari yanda zasu tallafi rayuwan su yanda in sun girma ga yanayin yadda zasu tafiyar da rayuwan su musamman wajen harkan saduwa da yanayin yadda za su kula da kansu da yanayin yadda zasu tafi da rayuwan su, ta tafi, babu wata matsala musamman na kula da lafiyan su da kuma ci gaban rayuwan su, ba tare, da wata damuwa to ita wanan kungiya tana bada tallafi ne ga yara wadanda suke masu tasowa wayanda zasu gina rayuwan su ta tafi ba tare da wani matsalaba musamman ta bangaren aurataiya da kuma lafiyansu da kuma ci gaban rayuwan su wanda dasu gudanan dashi ba tare da wata damuwa ko wata matsalaba to irin wayannan kungiyoyi yana da kyau da su ci gaba da tallafawa yayayen mu wajen samun ci gaban rayuwa mai dorewa da kuma samun ingancecciyar rayuwa wanda yayanmu zasu dingayi ba tare da wani haufiba duk abin da zasuyi tun suna kanana an koyar dasu antafiyar dasu yadda ya kamata wanda da zarar lokaci yayi zasu gudanan dashi ne ba tare da suna haufiba ko suna tunanin ya zasuyishi to yana da kyau adin ga basu gudunmawa tun daga tasowansu domin ya zama an dorasu akan turba wanda zasuyi rayuwa babu wani kokonto babu wani mastala

Ita wannan cutar ana samunta ne a ƙwaƙwalwa kansar ƙwaƙwalwa domin tana da hatsari kuma tana faruwa ne a lokacin da mutum ƙwaƙwalwarshi ta samu matsala. kuma shi Radiation Therapy ana yanda ake magance cutar ƙwaƙwalwa na cancer ana bincike a kanshi tsawon lokaci sannan a gano matsalan da ke damun shi. domin samun ingantaccen maganin da za a kula da wanda wannan lalurar ta same shi. kuma ita wannan cuta tana faruwa ne yayin da ƙwaƙwalwa ta fuskanci wani matsala wanda yake ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwar. tana haifar da matsaloli dabam-daban tana sa mutum ya ji baya jin daɗi tana sa mutum a rasa gane kanshi [] musamman sai an samu ƙwararrun likitoci waɗanda za su duba sosai domin su gano maganin da zai magance wannan cuta. domin ba ƙaramin illa ta ke yi wa ƙwaƙwalwar mutum ba sabida dole sai an samu jajirtattun ƙwararrun ma'aikata sun yi bincike soasi a kanshi. domin su gano wane irin magani ya dace a ba mutum. domin tana da illa, sosai ga al'umma kuma ba kasafai ake gano ta ba sai tay ƙarfi a ƙwaƙwalwar mutum. Saboda haka illa ne babba, yana da kyau da mun fara jin wata matsala wadda ba mu gane ba mu garzaya mu je mu samar da masana.

cansan nono ya na faruwane ta hanyoyi daban-daban ita cansan nono tana faruwane dan wata matsala ta faru a nonon mace kuma yana janyowaan mutuwan mutane, mata da dama a kasan nan ita wan nan cuta anfi samun tane ta hanyoyin renon nono da muke anfani dashi abinda ya sa nace haka yawancin rigan nonon da muke sawa suna da karfe a cikin shi to shi wan nan karfe, mafi yawanci gaskiya masana sun sanardamu cewa muna rigan nonon da muke sawa mai karfe shi yake janyo mana cansan nono wato cutan nono kenan shii yawancin karfen shine yake mana illa a jikin mu ba tare da mun saniba da kuma kwanciya, wasu su na sa bireziya su kwanta da ita shima duk yana janyomana matsaloli a nonuwan mu da kuma yawanci yan zu rigunan nono shima masu form din nan suma idan ka sa yawan ci a ciki masana ne suka yi bincike yana yana hmmmm akwai wasu chemical a ciki da suke sawa a cikin form din shima yawan ci, yana janyo mana matsaloli wayan da bamu san dasuba wayan da bamu san da su ba wani lokaci ahankali, ahankali yake cin mu sai in abu ya zama matsala babba san nan muke ganowa gaskiya yana da kyau mu mata mu kasance a duk sanda zamuyi anfani da rigan nono mu kiyaye sa mai karfe da kuma mai wanna katifan a ciki sabi da yawanci, a ciki akwai matsaloli, a ciki kuma sune suke janyomana matsalan ciwon nono sabi da haka Allah ya tsare mu, Allah ya bamu ikon kiyayewa mu zauna lafiya

Corona wata cuta ce wanda ake samun ta, ta hanyar iska wanda yake ake ɗaukar ta kaman ta hanyan numfashi ko tari ummm mutun ya taɓa abu, ka taɓa ta hanyan zufa to ita wannan cuta tana da matuƙan hatsari kuma ana rigakafin ta ta hanyoyi daban-daban wajen kiyaye wa na mu'amalantan junan mu da abinda zamu yi muka taɓa mu yi ƙoƙari mu wanke hannun mu umm sabulun kare cuta tsabtace kafin mu taɓa wani abu kuma muna sa wannan abin takunkumin tare numfashi sabida gudun shaƙan shi ta iska kuma yana da kyau a dinga yin rigakafin shi akai-akai domin kula da lafiyan mu domin hana kamuwa da wannan cuta umm, ita wannan cuta dai tana da matuƙar hatsari tunda dai duk cutan da aka ce za'a ɗauke ta ta hanyan mu'amalantan juna to yana da musamman numfashi ko zufa haka, ka taɓa abu wani ya taɓa gaskiya yana da matuƙar hatsari sabida ba zaka san wanda ya zo ya taɓa abu ba kai kuma ka zo ko kuma wanda ya shigo wuri yai numfashi baka san yana ɗauke da shi ba ko bai da shi to gaskiya cuta ce me matuƙar hatsari sabida haka yana da kyau mu dinga kiyayewa mu dinga kula da lafiyan mu mu dinga tsabtan duk wani abu da zamu amfani da shi domin mu kiyaye domin mu zauna lafiya Allah ya tsare mu Allah ya taimake mu tsare mu daga dukkan cutuka bamu sa'a.

Yawanci wannan cuta na cancer [ciwon daji] yawanci yapi shapan mata, musamman idan mace ta para manyanta toh mapi yawanci shi yasa ake so ayi ma yara rigakapi tin suna shekara sha biyar kapin cutan ta bayyana a jikin su toh mapi yawancin wanna rigakapi idan akayi yakan zo da sauƙi. Amma zaka ga wasu matan idan irin wannan cuta ta sa me su sesu garzaya su tafi wurin masu maganin gargajiya. Kuma shi maganin gargajiya baya kashe wannan cuta se dai ya lapar da se dai ya lapar da ita. toh idan suna nan suna ampani da shi kuma mapiyawancin su masu maganin gargajiya sukan hana su amfani da maganin asibiti se suce su dakata suyi nasu kawai toh mapi yawanci idan suka dena ampani dana asibitin cutan tana nan tana ƙara girma ne se daga baya idan cutan ta sake tasowa se kaga in anzo asibiti kuma se kaga an samu matsala. Se kaga cutan taci ƙarfin jikin mutum idan masana kiwon lafiya suka duba se suga cutan ta riga tayi yawa a jikin mutum. se sukayi musu magana akan mesa basu zo ba se su padi cewa masu maganin suka ce kar su haɗa dana asibiti toh mapi yawanci wannan tsarin da mata suke bi shi yake jepa su cikin matsala za suke piskancin matsaloli zaka ga mafi yawanci mata suka pi piskantar matsaloli a wannan cuta. Sabida haka yana da ƙyau gwamnati da ta cigaba da wayar da kan mu mu mata, tana nurashemu mahimmancin yin rigaƙapi tin yaran mu suna ƙanana kapin cutan ta bayyana a jikinsu.

Alluran rigakafi ga yara yana da amfani yana da matuƙar mahimmanci sabida ita wannan rigakafi yana tsare yaro daga kamuwa daga wata ƙwayan cuta wanda yake a lokacin da yaro yake tasowa yana da buƙatan kulawa matuka. Toh ita wannan allura na rigakafi yanada kyau ka yi domin ko da cuta za ta zo toh zata zo ma yaro da sauƙi, mafi yawanci da daga haihuwar yaro ake so a yi ma yaro sabida a para tsareshi daga kamuwa da wata irin cuta da take yaɗuwa a cikin al'umma. Toh shi wannan rigakafi yana da kyau mafi yawanci gaskiya mu iyaye mata bamu cika so ana ma yaran mu bane sabida idan an musu a dan tsakankanin wannan allura da ake musu yana sasu zazzaɓi haka mai zafi in ba uwa ta kai hankali nesa ba gaskiya mapi yawanci wannan ciwo da yaro yakeyi na ɗan tsakankanin nan seka ga mu iyaye mata muna gudun wannan rigakafin. Toh kuma ba wani abu bane a kan in laluran ta kama yaro abinda ze biyo baya kuma sai ya fi wannan ma, mafi yawanci kaga kaman cutan em em me ake ce mishi baƙon ɗauro da cutan ƙarambau, mafi yawanci ka ga in ana ma yara rigakafi duk yana tsaresu daga kamuwa da wa'innan cututtuka masu haɗari. Gaskiya sunada haɗari sosai sabida yawanci yara akwai ɗaya daga cikin cutan tana iya kashe ma yaro kunni, wani kwayan idanshi, wani jinshi ma, em muryanshi. Toh gaskiya kaga wa'innan kwayan cututtuka ba ƙanƙanin al'amari bane yana da ƙyau damu jajirce mu dage wajan ba ƴaƴanmu rigakapi na ɓullowan cututtuka wanda yake sa iya em naƙasa mana yara wanda yake yaranmu zasu iya fuskantar matsaloli wanda yake ba daɗi, rigakafi dai ance ya fi magani.

Mene zam fara cewa ma yana da ƙyau mu iyaye mukoya ma yaran mu yanda zasu dinga tsallaka tituna idan sun fita yana da kyau su kara kansu daga lafiyan su domin gujewa faɗawa wani haɗari wanda yawanci gudin hakan yakan jawo su rasa wasu sassa daga gangan jikinsu. Toh shi yanada matuƙar mahimmanci mu koyarda yaranmu yanda zasu fahimci idan sunje tsallaka titi yana da ƙyau su fara kallan hagun su sannan su kalli daman su sannan mu ka nuna musu alamomon da mutum yake yi da zeyi idan ze tsallaka titi da kuma alamomin da moto ci suke dubawa yayin tafiyansu. Toh yanada matuƙar mahimmanci mu dinga zaunar da yaranmu mu nuna musu haɗurran dake tattare da tsallaka titi, idan sun fita domin su kara kansu daga lafiyar jikinsu da kuma zamanta kewan rayuwar su. Yana da matuƙar mahimmanci mu koyawa yaranmu abinda ya kamata domin kula da lafiya yabi yafi ban tashi, yana da matuƙar amfani mu nuna musu in suka kula da kansu, ko da a ina ne zasu zauna lafiya, zasu samu ingantacciyar rayuwa, kuma baza su fuskanci matsaloli ba wanda ze sasu su fada cikin wasu haɗurran. Wanda daga ƙarshe mutum ze zo yana dana sani ba tare da yin tinani a duk abinda zeyi, dan haka mu iyaye ya kamata mu jajirce mu nuna musu duk abinda za suyi su dinga kulawa sosai kafin su yishi musamman wurin harkan zirga-zirga na tsallaka titi domin su gujema faɗawa haɗurra.

shi wato ƙaho ana yin shine ijama. ƙaho watan shi ana yin shine idan sassan jiki ya na pama da wani matsaloli na ciwon jiki haka in ka na jin jikinka wurare da dama ba lapiya toh gaskiya ana yin shine domin a samu lapiya a wurin kuma mapi yawanci duk wanda yayi za kaji yace maka yayi shi ya samu lapiya sosai. Domin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa Sallam ma ahi idan beda lapiya ance ƙaho yake sa ayi maka daidai wurinda yake ciwon nan ne ake ma ƙahon kuma da yardar ubangiji za ka ga idan akayi an samu lapiya. Toh shi wannan ƙaho idan mukayi shi muna jindaɗi kuma da yardar ubangiji akan pippitar da cututtuka wa'inda bamu sanda su ba a jikinmu kuma duk wanda yayi za kaji yace maka yaji daɗi sosai. Mapi yawanci gaskiya mu um hausawa muna yinshi sosai domin ya na ƙara lapiya kuma sunna ne ma Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa Sallam toh shiyasa muka yarda shiyasa muka yarda idan abu na damun mu muyi shi domin mu samu lapiya sosai, kuma shi ana yin shine ba wai a sha magani ba idan dai aka yi shi aka cire gurɓataccen jini se kaga daga nan Allah ya taimaki mutum shi kenan ya rabu da wannan matsalan kaman ƙapa, baya, kai, da gwiwa, duk dai hannu ma haka dai in wasu gaɓa a jikinka ya na damun ka idan kayi da yardar ubangiji za ka ga kuma an dace. da haka ƙaho yana da ampani Haka ƙaho ya na da ampani ya na kuma da mahimmanci ya na kuma da matuƙar ampani sosai mu dinga yin shi domin samun lapiya ingantacciya mai ɗorewa. Kuma gashi in anyi shi, shi ba wai za'ace seka sha magani bane in kayi shi, shi kaɗai ma ya wadata. Gashi in anyi shi, shi ba wai za'ace seka sha magani bane in kayi shi, shi kaɗai ma ya wadata sabida haka Alla ya bamu sa'a ya taimake mu, da haka Alla ya bamu sa'a ya taimake mu, Allah ya datar damu duka gaba-ɗaya.

Alluran riga kafi ga yara yana da amfani musamman alluran riga kafi na sati sati na satuttuka da ake yi immuni wannan mene ne? Um alluran dai riga kafi dai a taƙaice yana da amfani domin guje ma kamuwa da ƙananan cututtuka da yaran mu suke kamuwa da shi. Yawanci iyayenmu idan suka kai yara allura za ka ga in a kai ma yaro, se a ce ba a ba shi nono. To kuma haka ba daidai ba ne yana da ƙyau da an yi ma yaro allura a ba shi nono da sauri sabida gudun kar wata matsala ta faru. Yawanci shi wannan allura tana da amfani tana kuma taimaka wa ƴaƴayenmu wurin samun ingantacciyen lafiya su taso cikin kuzari da ƙarfi ga suna samun natsuwa da ƙwaƙwalwarsu tana zaune ƙalau za ka ga yaro yana da ingantacciyar lafiya yana fahimtar duk wani abu da ake gaya mishi. Yawanci in ana ma mutum wannan allura yaro be cika irin ƙananan ciwoce ciwocen nan ba, tana taimakawa matuƙa wajen taimaka ma ƴaƴanmu yanda za su girma cikin ƙoshin lafiya da ingantacciyar rayuwa. Sabida haka mu iyaye mu dage mu dinga kai yaranmu wannan allura domin ta taimake su wurin yin rayuwansu cikin jin daɗi da natsuwa da kuma su samu lafiya da girma da ƙwaƙwalwa mai amfani domin za ka ga yaro in yana samun yawanci riga kafin nan za ka ga yaro yana da kaifin ƙwaƙwala kuma yana da lafiya sosai a jikin shi. Za ka ga ya bambanta da sauran yara wa'inda ba su samun wannan riga kafi.

rashin bayyanar da hatsarin cututtuka ga al'umma gaskiya yana da matsala be da amfani gaskiya ya kamata ace ana sanar da al'umma tinkarowar wata cuta idan masana sun gano ta tin da wuri yanada mahimmanci a sanar da al'umma kuma a nemi wata hanya wanda zata kare al'ummar nan daga faɗawa wannan hatsarin cutan yana da kyau idan gwamnati ta gano akwai wata yiwuwar yaɗuwar wata cuta tana tunkaro al'ummar ta kamata yayi ace tayi gaggawan ɗaukan mataki yana da amfani ita da kanta ita gwamnatin ta nemi mataki gaggawa wajen tsare al'ummar ta daga kamuwa da wannan cututtuka yana da amfani ta zauna da masana su bayyanar da yanda za'a tare yaɗuwar wannan cuta ta hanyoyi da dama kamar su allurar rigakafi ko yin wani feshi ko ɗaukan wani mataki dai wa'inda masana su sun san tsarurrukan su na tafiyar da harkar lafiya yanda yake yanda ze zo ma al'umma ko da ta shigo zata zo ma al'umma da sauƙi ba zata cutar da al'ummar nan yanda za'a rasa yanda za'a yi ba yana da amfani ita gwamnati ita take da alhakin ɗaukan wannan ragamar tana tuntuɓar masana a ko da yaushe na ganin wani yaɗuwar cuta da ya bayyana wanda ake ganin ze iya cutar da al'ummar ƙasa se ta ɗauki mataki a kai ta kuma magance matsalolin ta kuma temaki al'ummar ƙasanta domin a zauna lafiya tare da ingantacciyar kulawa kamar yanda masana in suka ga yiwuwan wani abu wanda ze ya kamata suyi gaggawan faɗa ma ita gwamnati ita kuma gwamnati ita ke da alhakin ɗaukan yadda za'a yi a tafiyar da harkokin

wani abu da kafin likitoci su gana da marasa lafiya abubuwan da suka sa a jikin su yana da kyau idan sun gama su cire shi a ƙona shi be kamata a ce duk abubuwan da suka yi amfani da shi suka gana da shi wa marar lafiya su gana da wani da shi kuma su cigaba da amfani da shi hakan yana janyo matsaloli da dama a al'umma yana da kyau a dinga tsare kai daga kamuwa da wasu cututtuka wanda yake ze iya yaɗuwa ya zama ma al'umma matsala abu mafi mahimmanci duk likitan da ya ga marasa lafiya wanda yake ya danganci na tattaɓa shi wanda yake umm zaka sa hannu ka taɓe shi kayi mu'amala da jikin marar lafiyar nan kamata yayi idan ya gama ya cire ya canza kafin ya ga wani ta wa'ennan hanyar ne kamar safar hannu takunkumin hanci da na kai da na jiki wa'ennan abubuwa yana da kyau idan mutum yayi amfani da su ya cire su ya canza kafin ya taɓa wani wanda yake ze duba shi shima sabida haka yana da kyau a dinga amfani da shi sabida gudun kamuwa da wata cuta ko yaɗa cuta ta wa'ennan hanyoyi yana da kyau duk likitan da yayi aiki haka ko ya tattaɓa marar lafiya yacire wa'innan abubuwa kafin ya taɓi wani na gaba sabida ta nan ne ake yaɗa cuta nan da nan ta bi mutane ta kuma zama mana matsala sabida haka Allah ya tsare mu

ƙwayoyin cuta ne wanda yake samun gaban mace wanda yake hayayyafa yana yaɗuwa a sassan jikin ta yana daɗa girma yana cutar da ƙwayoyin halittar ta sannan kuma yana sanya mata wasu abubuwa yayin yin al'adar ta ta kan fuskanci wasu matsaloli na ciwon baya da ciwon mara da kuma zuban jini umm zuban jini akai-akai da kuma in tana fitsari tana jin zafi sannan kuma tana yana ma hana ɗaukan ciki ita wannan ƙwayoyin cuta da dai sauran su ita wannan ƙwayoyin cuta tana haifar da matsaloli da dama ga ƴa mace kuma yana faruwa ne sakamakon rashin kula da tsaftan gaban mace yawanci zaka ga mafi yawanci mata idan suka yi fitsari basu bari ruwan jikin su ya tsane sukan maida wando to wannan wando da lema yana haifar mu su da matsaloli yana haifar da ƙwayoyin cuta ƙila akwai wata cuta da ke maƙale a jikin wandon to sakamakon jiƙa shin nan leman nan takan haifar da matsala sannan kuma da rashin ma de tsabtar wurin da kuma rashin aske shi cututtuka suna maƙalewa a jikin suman gaban mace da kuma rashin amfani da ruwan ɗumi haka wanda yana da kyau mace in tana in tayi in zata yi tsarki ta dinga yi da ruwan

kayai yakin ci gaba na kula da lafiyan al'umma nazamani yanada matuƙar mahimmanci kamar yanda muka gani su waɗannan kayaiyaki da muka gani a asibito cinmu wanda yake kayaiyaki ne na zamani yanzu anci gaba kuma ba yanda za ayi marasa lafiya suzo asibiti aduba lafiyan su da irin wayannan kayaiyaki naci gaba kaga an rasa gane me ke damunsu saboda haka yana da matuƙar mahimman ci ako wani asibiti yazamana akwai irin wayannan kayaiyaki naci gaba na kula da lafiya al'umma yanadakyau gobnati akowane asibiti ta tab batar ta ijjiye irin wayannan kayaiyaki ta tallafama likitoci da kayaiyakin aiki wanda zasu dungayi ba tare da sun sami matsala ba wanda yake duk wani marasa lafiya idan yazo zasu sashi ciki na urorori ga komputoci nan da abubuwa nan dai na zamani dai na ci gaba kamar yadda muka gani zata duba marasa lafiya cikin sauki kuma zata gano me ke damun shi cikin sauki ba tare da an wahalaba sabi da haka sunada mahimmanci ƙwarai da gaske sabi da haka muna roƙon gobnati da ta tallafa ma abisito cinmu wurun samun irin wayannan kayaiyaki domun gudun wahal halu da mutane keyi idan sukaje asibitoci idan ba ƙwarorin kayan aiki a irin wayannan asibito cine idan mutun yaje ana dubashi ana abunnan ɗinshi wanima yanayi yanda yagama asi bitin yana zuwama se kaga ciwon ma tatafi bama tare da se an dubashi ba sabida gaskiya kayaiyakine wanda yake naci gaba kuma gasuda ban sha'awa ma ko a ido gaskiya kuma yanada kyau ace asibitocinmu muma mun mal mallaki irin wayanna kayaiyaki sabida haka gobnati Allah ya bata ikon tallafa mana

tsabtace kanmu wajen yin al'ada yana da kyau mace ta kasance in tana al'ada ta kiyaye haɗura daga kamuwa da wasu cututtuka kaman na auduga da zata yi amfani da shi da kuma ɗan kampan da zata sa shima ya kasance wankakke ne tsaftatacce in kuma ya danganta ba da su take amfani auduga mafi yawanci ma de audugan yana da kyau a dinga amfani da shi duk da dai likitoci ma sun faɗakar damu yanda zamuyi in ƙyalle ne shima akwai yanayin yanda suka ko pampers sun koyar damu yanda zamu dinga kula da tsabtar wa'ennan abubuwa domin wannan wuri yana da haɗari kuma idan muka yi sakaci duk wata cuta in ta shige mu daga nan ta kan shiga ne can cikin jikin mu ta kan illata mu musamman mahaifa sabida daga mahaifa abubuwan suke saukowa to idan muka yi sakaci da yanayin tsabtan jikin mu yawanci mu mata mukan fuskanci ƙalubale da dama shiyasa yana da matuƙar mahimmanci duk inda mace take al'ada ta kula da kyau wajen tsabtan jikin ta shi da kuma yanayin makewayi ma da muke zagawa yana da kyau mu dinga tsabtace shi muna wanke shi muna sa mu su magunguna wa'enda suke kashe ƙwayoyin cuta da kuma tsarki da ruwan zafi mace ya kamata da dinga tsabtace kanta tana yawan tsarki da ruwan ɗumi sabida ƙanana-ƙananan cututtuka tana ƙone su tana hana su yaɗuwa don kar su girma su zame mata matsala yadda haka yana da amfani mu kula da kanmu sosai mu dinga nurashshe da ƴaƴan mu muna nuna musu mahimmancin wannan wuri da kuma tsabtan

Shi wannan kwayoyin halittan ido ya na da abunnan kashi biyu ne a na yi akwai abunnan abunnan ganin da za ka gan abu, ga na kusa da kai ka na so, ka gane ko menene ba za ka iya ganin shi cikin jindadi ba sai ka matsa ma idon ka, tsannan za ka iya gane ma idon ka ko menene da kuma wanda ya ke nesa shi ma ba za ka iya ganin shi kai tsiye ba sai ka zuƙo ganin ka sosai, tsannan za ka iya gane shi toh a na iya magance da irin wannan kwayoyin halitta ta hanyar taimakawa wajen yin glass, sa glass dabarau da kuma shan magani da da kuma kowanne magunguna na dagawa da kuma yin aiki domin gyaran wayannan kwayoyin halita sabida haka ya na da kyau ya na da mahimmanci, idan da fuskace iri wannan matsala a tare da kai ka yi kokarin daraziawa wurin masana kewan lafiya domin ka je, su duba ka ta ba ka shawarwari ta ba ka, kulawa irin wanda ya dace domin kasan yan da za ka bullo ma yan da za ka tafiyar da rayuwan ka cikin sauki, ba tare da ka sha wahala ba sabida zu wa asibiti ya na da amfani, ya na da matukar mahimmanci domin in ka zauna a gida ba za ka gane, menene ya ke damun ka ba ko ba ka san, wani mataki za ka dauka danganen da yanda za ka tafiyar da rayuwan ka cikin sauki ba. Domin matsalla, shi ido ya na da matakar illa ga mutum ya na iya hana ka gani harkaƙen rayuwar ka ya kashe ma ka kwayoyin halittan ido gabakidaya, ya zamana ka zaman kaman, ka zaman, ya zamana ka zaman makaho.

Tsara iyali yana da matukar mahimanci ga mu mata, ma'aurata sabida, yana da kyau idan mace ta haihu ta samu wani tazara tsakanin haihuwan yana da mahimanci mu dinga yin tsarin iyali bayan mun haihu domin duka abubuwan da muka rasa na jikin mu, su dawo kaman jinin jikin mu, ya dawo yada ya kamata karfin jikin mu shi kan shi yaron da ka haifa ya samu ingan'tancen kula wa sanan, mu kanmu, jikin mu ya dawo dai dai, yada ya kamata mu sami karfi da lafiyan yada ko da za mu sake wata haihuwan nan gaba mu yi shi cikin jin dadi ba tare da wani masala ba, ba tare da wani kuma takura ba sabida haka shi tsarin iyali yana da kyau kuma yana da amfani yana da mahimanci za ka gan, mace da take tsarin iyali abubuwan ta, za ka gan tana yi a bisa tsari za ka gan yaran ta suna da kosheshan lafiya ita kanta, ta na da ingan'tancen lafiya a jikin ta ta na da yada ko da wani ciki za ta sake yi za ta yi shi ba tare da wani damuwa ba sabida haka shi tsarin iyali abu ne mai amfani mai mahimanci wanda ya ke duk macen da take yi za ka gan ta tana da lafiya sosai tana kuma tafiyar da al'amurorin ta yada ya kamata ba tare da takura ba ba tare da wani gajiyawa ba za ka gan komin ta tsap tsap ne yaran ta kuma cikin koshin lafiya da kuzari domin sun samu ingan'tancen kula wa da ga mahaifiyar su tana da lokacin su na koda yaushe kuma ita ma kan ta za ka gan ita ma, lafiyan ta da komai nata yana tafiya, yada ya kamata sabida haka, tsarin iyali, abu ne mai amfani

Wanan wata cuta ce wanda ta ke faruwa tsakanin maza da mata yayin kwanciyan aure toh ita wanan cuta tana haifa da abubuwa da dama tana hana mata daukan ciki har nasa'oin shekara san'nan kuma suma maza suna da na su matsalan, ta wani bangare kuma ita wanan cuta tana faruwa ne a lokacin saduwan aure toh, yana da kyau ga wanda ya fuskance irin wannan matsala da ya garzaya, ya je wurin masana ta fiya, ya sanar da su ya sanar da su tun da wuri tun kafin, abun yayi yawa domin a ba shi shawarwari a ba shi magun'guna wa'en da zai sha ya sami sauki domin samin ingan'taciyan lafiya wanda baza ta janyo ma mutum wani matsala ma kamancin wanan ba kuma matsalan da ta fi wanan karfi sabida haka mutane mu kula da kan mu da mun gan wani yanayi wanda bamu gane ba kar mu zauna sai bayan abu yayi yawa san'nan mu zo muna cewa ai tun farko dama ka za ne toh, gara tun farko da mun gan wani yanayi da bamu gane ba muje ga masana domin su bamu shawarwari su yi mana bincike su gano wana irin matsala ne yake damin mu domin tunda cuta ne wande yake tsakanin ma aurata ne yana da kyau, da an gan wani abu da ba a gane ba ku hanzarta da kai da maigidan ku je a duba ku domin samun ingan'taciyan rayuwa wanda za ayi zamantakewa mai dadi da babu, ba za'a samu wata matsala ba wanda za ta haifar da wani damuwa ba Allah ya sa, mu dace

yana da matukar mahimmanci a rayuwan mu mu dinga kula da lafiyan mu a duk abin da zamu yi mu tabatar an duba mu mun sa mun tabatar muna da kotsashen lafiya a ko da yaushe shi yasa zuwa asibiti yake da amfani domin muje, a dinga mana gwaji ana mana tambayoyi game da lafiyan mu ana mana tesis ana mana wanan ayi checking in jikin mu, a tabatar da koshin lafiyan mu na sassan jikin mu sanan kuma ana bamu shawawarin, yada za mu dinga kula da kan mu ta hanyan tsaptan mu da abincin da muke ci da yanayin al'amurorin mu na rayuwa da yanayin da zamu kula da kan mu yana da matukar amfani zuwa asibiti domin ka ji yada lafiyar da zata inganta yada, za ka tafiyar da shi ba tare da wani damuwa ba ba tara da wani matsala ba shiyasa yake da amfani duk abin da bamu gane ba mu kusance mara wanan ma maji wanan masana lafiya mu kai musu kukan mu domin su bamu shawarwari yada zamu dinga al'amurorin mu da yada in muka gan wata matsala ta tunkaro mu da yada zamu warware ta ta hanyan bamu shawarwari da kuma in na shan magani ne mu yi yada zamu sha shi ba tare da wata cuta tayi tasiri a tattare da mu ba shi yasa ina ba yan uwa na shawara dan kana jin yanayin jikin ka, baka gane ba kai ba ma sai kana ciwo bama, hakanan kawai, yana da kyau ka dai, a dinga checking in jikin ka ana tabatar da lafiyan ka da ingancin sa

Motsa jiki, ya na da matukar mahimanci da amfani rayuwan mutum sabida yana da kyau a kunlum mu dinga motsa jiki na tsawon minti talatin ya na da amfani sosai domin ya na qara mana lafiya ya na qara mana kuzari ya na qara kaifin kwakwalwa ya na sa ya na qara ma kwakwalwa lafiya ya na qara ma sassan jikin mu karfi da lafiya ya na sa jinin mu ya gudana yada ya kamata ya na kuma da mahimanci sosai mu dinga yin shi a ko da yaushe domin samun ingantaciyar lafiya mai durewa sannan ta hanya motsa jiki ne ya kan sa mu yi zufa ya dinga fitar da wasu kwayoyin cututuka ta hanyan yin zufa ko da wata cuta ta na damun ka ta wannan motsa jikin da ka ke yi zufa ya na fita a jikin ka toh, tannan ne za ka gan, ka na fu'fita da wasu kwayoyin cutu- tuka, da baka san da su ba ma a cikin jikin ka sabida haka motsa jiki, ya na da amfani ya na qara mana kuzari da qara karfin kwakwalwa da qara gangan jiki daga kamuwa da wasu cututuka kuma ya na da kyau mu dinga a kunlum mu dinga fita muna motsa jiki da safe in mun ci abinci mu fita, mu motsa jikin mu idan mun, rana ta yi ma, shi ma haka mu motsa jiki, kar daga cin abinci mu kwanta domin yin hakan, ya na janyo ma mutum wasu matsaloli daban daban sabida haka, motsa jikin ya na da amfani ko dadare ne, shi ma idan mun ci abinci, ya na da kyau mu motsa jiki kafin mu kwanta ta nan ne zamu qara samun lafiya da karfi da kuzari domin samun inganta

Mahimancin yin qaho a al'adance ya na da kyau ya na da amfani domin shi qaho ya na zuko maka cututukan da ya cutan da ta daskare na jini ta ke damun ka a wurin toh idan aka yi maka qaho ya na da amfani za ka ji ka samu lafiya masamman wurin da ya ke maka ciwo za ka ji in wata matsala ne ta ke damun ka za ka ji da ga ranan in dai aka yi maka qaho wurin za ka ji ya warware ka kuma sami lafiya ba ma wurin kadai ba in dai ma dai a ka yi maka qaho za ka gan ya na da amfani duk jikin ka, za ka ji ka dan samu kuzari da karfi sabida haka yin qaho a al'adan, a al'adance ya na da kyau ba ma a al'adance ba, a muslimce ma ya na da kyau domin manza Allah, salalahu alaihu sallam ya umurce mu da in muna fama da ciwon kai mu yi yada mu ka gani ko wani gappa na jikin ka toh idan aka yi maka qaho da yadar Ubangiji wannan lalura ta ka sabida haka yin qaho ya na da amfani ya na da mahimanci ga duk wanda ya ke fama da wata lalura wanda be gane ba ya na sanar da masana yin wannan abu ko a muslimce yanzu akwai malaman adinin muslimci, suma yanzu yawanci na bada shawarwari akan a yi qaho ko kaman laluran baya haka ko kafa ko kai ko hannu in dai aka rasa dai gane kan shi, anyi na asibitin ba a gane ba toh, da zaran aka yi qaho, da yadan Ubangiji za ka gan wannan matsala da mutum ya ke fama da shi ta wannan fannin za ka gan dai, daga lokacin yayi adabo dashi sabida haka muna bada shawarwari wanda be taba yi ba ya ya gwada ya gan, yanayin amfanin ta da fatan za mu gwada

Maganin Gargajiya Yana da matukar mahimmanci Musamman Akan magunguna sanyi Shi sanyi Wani cuta ne Wanda yake addabar Mutane yanzu Yana Sa mutane cikin mawuyacin hali Yana da matukar amfani Duk Wanda yake fama da sanyi Ya, Jimanci shan magungunan sanyi kaman makamantan wannnan Zaka hada abubuwan da ke maganta sanyi kamar su taparnuwa Su citta Su....... Karamfani Dasu.... wannan Su lemun tsami Haka Yana da matukar amfani Wurin Dafa su ya dunga sha Ko ya jika su Ya ringa amfani da su Domin Kula da Laiyar jikin mu Ta fannin sanyi Ko ta fannin wata cuta Domin shi sanyi yana da ILLA sosai a cikin.... Mutum Yana karya garkuwar cikin mutum Yasa duk abinda mutum zaiyi kaga yayi shi cikin.. Ba dadi Yana hanaka gudanar da abubuwan ka yadda ya kamata Shi yasa yana da kwau Mu guji abubuwan..... Da suke... kawo ciwon Sanyi Musamman Su lau'in.. Abin sha Na Bature Yana da kwau mu ringa shan Magungunan gargajiya Domin magance kanmu daga kamuwa daga wannan cuta Na sanyi Domin tafi Illa sosai a jikin, Mutane Duk wanda ke Duk wanda yake fama da makamantan wannan cuttutuka zaka ga Yawanci Gaban jikin mutum Dukka mutum yana jinshi a kasale bai jin dadin jikin shi Sabida haka yana da kwau Mu guji Shan Abubuwan da ke kawo mana ciwon sanyi

Wadannan cuttutuka Suna zama kowane wuri A kowane abu Yawanci wurin duk inda muke mu'amulanta Kwayoyin cuttutuka Suna wajen Musamman labulai Wajen zaman mu wato kujeru Wayoyin hannun mu Da Hannun kofa Da Yawanci warin kwanciyar mu Yana Makale a wurin Yawanci da kuma hannunmu idan zamu ci abu, Baka wanke wa ko wurin gaisa wa mukan kwashi wasu cuttutukan Sannan kuma Bayan cuttutuka Suna.. Jikin abubuwan da muke ci Kafin mu ci yana da kwau yana da mahimmanci mu dinga wanke wa Musamman kan teburan mu Inda muke Dafawa Wajen cin abinci ko rubutu ko karatu Yana da kwau Yana da mahimmanci A duk abinda Zamuyi Mu dinga gogewa Muna sa Magunguna na kashe kwayoyin cuttutuka A duk wurin da Muka share shi kuma goge Ta nan ne zamu samu Wasu kananan cuttutukan da bama gani Wanda iska ke kawo su Su samu wuri su zauna Ta wannnan hanya ne in munasa Abubuwan taimako wanda yake yana kashe kananan cuttutuka zai kashe su Ba tare da munsan dasu ba ko mun gansu Sabida haka yana da mahimmanci tsaftace wuri Tsaftar jikin mu Tsaftar abunda zamu ci Da wuraren da muke mu'amulanta Yana da kwau kuma mu dinga Yin.. Feshi Sabida Ire-ire wadannan kananan kwayoyin cuta Wanda mu bama iya ganin su kwayoyin Cuta Yana da Hatsari sosai Musamman Wajen... Abunda muke ci. Wanda zamu ci Ya shiga cikin cikin mu

Magungunan gargajiya Yana da matukar mahimmanci Yana da amfani A kan lafiyar mu, Mutum ya kasance da kanshi ma yake neman ma kanshi Lafiya Kafin cuta ta same shi Yana da... Amfani, Da kanmu mu dinga shiga.. Dajujjuka Muna debo magunguna masu amfani, Domin kare kanmu daga wasu cuttutuka Musamman darbejiya Koh Wai daure Ko Ayaryadi Ko su zokale wannan ma Ganyen gwanda dana ayaba Dana gwaiba duk suna da matukar mahimmanci A jikin dan adam Kowane yana taka nashi irin rawai Ah.. Larururin da suke damun Wasu na kara mana lafiya Dah.... Ingantaccen.. Kuzari Ya.. Ya kare mu daga kamuwa da wasu Cuttutuka da zasu mana illa Mafi yawanci ma yanzu Shi magungunan bature baya cika yi mana aiki A yanayin cuttutukan mu da yake damun mu Musamman munan afirika Yawanci Maganin gargajiyan Yana da karfi Shi yasa yake da... Amfani Da mun kuma shasu za muga waraka Ta samu Sabida haka yana da kwau Ka kula da kanka Kafin cuta Tayi maka illa Jikin ka Yana da Kwau Mu dinga CIro irin wadannan ganyen Ko muma dinga shuka suma a gidajen mu Domin Shakar suma da muke yi Da yawan ganin su ma da muke Suna da matukar amfani, a idonmu Da.. Sassan jikinmu ma haka Da shakar da mukeyi Suna mana amfani sosai Yana kara mana Karfi da lafiya, Da kuzari Na da kwau

Samar da jini ga marassa lafiya jini mai kwau Ka samu jini mai kwau Ga Wadanda ake dauka jikinsu A samar ma marassa lafiya Yana da kwau Idan mutum yana da ƙoshashiyar lafiya Yana da Jini wadatacce Yana da kwau Ya taimaka wurin Bayarwa musamman ga wadanda Suke da matsalar ƙonewar jinin jiki shi ƙonewar jinin jiki kuma yana faruwa ne ta hanyar yawan aikin wahala Da Da rashin cin abinci mai gina jiki Da yawan Ciwo haka da dai sauran su To yana da kwau Idan Akwai irin wadanda suke da wadataccen jini a jikin su Sukan taimaka wajen bayar wa A sama ma marassa lafiya Kuma Akan so idan an diba A duba shi da kwau A tabbatar Wannan jini yana da ishashen lafiya bayada wata cuta A jikin shi Wanda zai'iya haifar ma Mararsa lafiya Wata lalura na daban Sabida haka Yana da kwau Mu dinga kula da kanmu Ta hanyar cin abinci mai kwau Da yawan motsa jiki Domin mu Fitar da cutar da take damunmu ta hanyar zufa Da kuma shima mai kwau da Yawan motsa jiki Haka Da cin Irin ya'yan itatuwa dinnan Kayan marmari watakan Sabida suna inganta Lafiyar jini Suna tace shi Suna Ba mutum Ingantatcciyar lafiya Ta hanyar cinsu Da kuma abinci mai kwau Tanan ne zamu gina rayuwar mu Mu samu lafiya Ingantacciya a jikin mu Sabida haka yana da Mahimmanci Mu ringa amfani da rayuwar mu wajen Gina ta Ta hanyar ci.

ƙaraya Ana magance shine Ta hanyar Yawanci magungunan gargajiya Saboda Yawanci Gaskiya ƙaraya Mafi yawanci an fiyin Magance shi ta hanyar Maganin gargajiya Sabida Da yawwa idan aka ce za'ayi na asibiti!. Yawanci saidai a huda a sa maka ƙarfe Shi kuma na gargajiya mafi yawanci Idan aka kwa-kwaba magungunan gargajiyar Musamman kamar su lalle, Da makamantan su To su suna toƙar da ƙashi Ya dawo yanda yake Kuma inda ciwo ma Sukan taƙar da tsokan dake wurin Ya gyara shi ya kuma dai-dai ba kamar da asibiti ba Yawanci na asibiti gaskiya Zaka ga yawanci sai dai asa ma mutum ƙarfe a cikin jikin mutum Sai kaga Mafi yawanci suna rayuwa da ƙarafa a cikin jkin su Ko Yawanci ma bama su zuwa a je'a idan mutum ya warke akan je a cire mashi, wasu bama sa iya zuwa a cire, Sai suke Su sun haƙura Zasu cigaba da rayuwa dashi a haka Wasu ma zaka ga basu cika gyaruwa sosai sosai Yanda ya kamata Amma mafi yawanci nagargajiya Gaskiya Ana dace wa Kuma wurin yakan dawo kaman Ba'a daba cin ciwo ba, Da wuya ma ayi Gyaran gida dinnan Yazo ya bada matsala Gaskiya Yawanci yana da amfani Idan irin haka ta kasance Ya zamana Muna bada mahimmanci Ga.. Wanzamai Domin su duba Mana abinda ke damun ƙashin mu Idan suka dora mu kuma suka Shi yasa yawancin irin magungunan gargajiyanan yana da amfani Yana da amfani matuka Kuma yana Sa mutum Ya warke Da sauri Ba tare da wata matsala ba Kuma shi Magungunan gargajiyan nan Na Wanda ake sama mai ƙaraya Yana miƙar da jijuyoyi Da ///////// ƙashi... Yakan mikar dashi ba tare daya karkace ba Saboda haka yana da matukar mahimmanci

yin habo cuta ne wanda ya ke da hatsari ga al'uma ya na faruwa ne ta hanyan tsinkewa jinin jikin mutum ya biyo ta hanyan da bai dace ba ya biyo ta hanyan da bai dace ba yana yawanci yana fitowa ne ta hanyan hanci wuta baki kuma mafiyawanci idan mutum ya yi wani? tsale tsale ne ko wani aiki wanda yake ya sa jinin shi ya tsinke shi ne za ka ga jini ya kan gangaro ya biyota wurin da ha shi ba ne ita wannan hmmm habo a zuwa ne a yayin da mutum ya ke kwanci da ya kwanta haka ko kuma yana zaune yakan gangaro ta ida bai dace ba toh akan magance su ne da mutum ka zauna da shi a sa shi a ya matsa hancin shi ya zauna ya sauke kanshi kasa domin ba'a so ya hade wannan jinin daya ke gangaro mishi sannan kuma ya sa hannun shi yatsin shi guda hudu ya matsa hancin shi ya dauke numfashin shina dan wani lokaci sannan ya yi shuru kafin nan wani dandakeka ta wannan hanya ne za mu samu wannan jinin da ya ke gangarowa ya samu ya koma mazaunin shi ta wayannan hanyoyi ne dan muna yin shi zamu taimaka ma yaran mu da zaran habo ya gangaro musu kuma da zaran a yi hakan Insha Allahu za'a samu biyan bukata jinin zai koma ya ci gaba da tafiya ta ida ya dace sobida haka ita wannan lalura ya na da hatsari ya na da kyau

zuban jini ga mata lalurace wanda yake kasancema mace yakan zo mata batare da ta saniba sedai kawai daga batare da ya nuna mata wani alama ba sedai ta ganshi kuma shi wannan zuban jini lalurace ga mata lokacin wani lokaci al'adansu yakan zo kafin kafin lokacin shi ko kuma da tayi ba dadewa wani yasake zuwa yazamana dai zuban jinin yazamana bayi da wani lokaci takamanmai kawai takan ganshine duk sanda yake yake son yazo kuma yakansa gaskiya mace cikin wani yanayi na rashin daɗi sannan kuma idan haihuwa ma tayi wata zakaga jini ma ya ƙi ya tsaya irin wannan laluran dai yana zuwama matane gaskiya batara da kasan cewan sunsan dashi ba kuma lalurace wanda yake masana sukan sanar da mata idan wannan lalura ya samesu suzo asibiti ayi gwaji domun a tabbatar dawani irin lalura ce wani lokaci yakan kasance in wata ƙwayar cutane yakansa yazama haka ɗin wani lokaci kuma haka nan ne ko yanayin ciman mace yakansa laluran ta tazo shi irin wannan ƙwayan cuta dazaran mace taga tana yawanyin irin wannan abu kamata yayi tagar zaya taje gurin masana suduba lafiyan ta su kuma bata shawara subata magunguna ana shan magani kuma idan ansha magani akan warke da yardan Allah

Lasa fiba da kuma korona viros cutittika ne wanda suke masu hatsarin gaske wadanda suke suna kisa domin sun kashe milyoyin jama'a da dama a kasashe cutan lasa fiba ma'ana cutan bera da dan mashakon mura su wadannan cutiktukan suna da matukar hatsari suna da suna kashe mutum cikin lokaci kankane kuma su wadannan abu ana samun su ne, shi cutan bera ana samun shine ta hanyan mu'amulla da bera a ana samun su ta yanayin tattaba su ko su ringa taba abincin muntum su dai waddan nan cutuktuka suna da hatsari shi kuma mashakon mura shi ana samun shine ta hanyar iska ko ta zufa ka taba abu ko zufa mutum na hannu shi haka ko ta tari ko mura haka su wadannan suna da matukar hatsari suna kuma kisa kuma yana da kyau mutum ya kiyaye wajen tsabtar kula da kanshi duk abinda zaiyi ya zamana yana wanke hannun shi yana kiyayewa yana sa yana sa takunkumin hanci sannan kuma yana sa kayayyaki musamman masana kula da lafiya idan zasu duba marar lafiya su dinga sa kayayyakin da in sun gama zasu cire kada su yadda su duba wani daga ciki bayan sun duba wani wadannan abubuwa yana da kyau idan anyi amfani da su ya zamana an kona ne sabida gudun yada ma al'umma kuma wannan gwanmati muna rokon gwamnati da ta taimaka ta sa ido sosai wajen taimaka wurin shigo mana da kayyayakin aiki wadanda zasu taimaka ma masana domin su kula da lafiyar mu

Amfanin yin riga kafi ga yara riga kafi dai yana da amfani. ga yaranmu masu tasowa musamman waɗanda yake daga farkon haihuwa. yana da ƙyau mu dinga musu riga kafin kiwon lafiya mu tsare su daga kamawa daga wata cuta wanda yake za ta iya barazana a rayuwarsu. kuma ita wannan riga kafi mutane na sukanta a kan tana da illa sunan faɗin abubuwa a kanshi game da ita wannan riga kafin. yawancin wasu ma na gudun ta ba ma sa sonta to gaskiya ba haka ba ne riga kafi ga yara yana da amfani yana taimaka ma yaro wajen tafiyar da rayuwan shi cikin lafiya da ƙoshin daga cikin lafiya da ƙoshin lafiya dai za a ce yana da ƙyau mu dinga yi ma yaranmu allurorin riga kafi na wasu nau'in cututtuka masu tunkaro mu yana da kyau idan lokacin yin riga kafi ya yi tun daga haihuwa idan aka ba ka satittika musamman irin na satittikan farko na haihuwa ɗin nan mu tsare su mu yi su, mu bi su yanda aka tsara mana a asibitoci. mu dinga zuwa asibiti, domin jin shawarwari game da waɗannan riga kafi su za su koyar da mu yanda riga kafin yake da kuma amfanin da zai ma yaranmu. Kuma mafi yawanci in ka lura duk yaron da aka kiyaye wajen ba shi kulawa wurin yin riga kafi za ka ka lura bai cika yin wasu ciwace ciwace ba irin ƙananun cututtukan nan wanda suke wahalda yara shi ya sa riga kafi wanda bai fahimce shi ba ne yake mashi wani fassara na daban amma yana da matuƙar muhimmanci yana da amfani kuma yana taimaka wa yaran mu wurin samun isasshen lafiya domin inganta rayuwarsu.

asibitin nairobi asibiti ne wanda take kudancin afirika wanda takeda kayaryakin zamani na cigaba masu nah tana da na'urori masu ban sha'awa wanda suke suna da matukar ,mahimmanci ga marasa lafiya gata asibitin an gina ta ginin ma kanshi abun sha'awa ne gashi anyi ta da tsari ga ma'aikatan ta tsabtsab cikin cikin kayan aiki sannan kuma gata da kayyaki wadanda ake duba marasa lafiya cikin sauki yana da kwarrun ma'aikata tana da jajirtattu tana kuma da tsari irin tsarin da ya kamata kowane asibiti ya kasance asibitin dai tana da matukar kyau gata da tsari gata da ma'aikata kwararru ga likitoci suma masana wadanda suka san abinda sukeyi shi wannan asibiti duk wanda ya ganshi zai ganshi da kyau da tsari da ban sha'awa sabida haka asibiti ne mai amfani mai kyau me matukar dai wannan mahimmanci sabida haka yana da kyau suma sauran asibitoci muyi koyi da wannan asibiti kamar yadda aka tsara shi a haka da kwrarrun ma'aikata da na'urori isassu wanda suke zasu duba maka marasa lafiya ba tare da ansha wahala ba sannan shi kanshi marar lafiya idan an akawo shi zaiji kamar ba'a saibiti yake ba sabida ban sha'awa da kuma yanayin kula da ake mashi da kuma yanayin kayyakin aiki da suke da su saboda haka asibitin nairobi asibiti ne mai kyau mai ban sha'awa

blessing tazo asibiti tare da mijin ta da yaron ta domin ta gabatar da lalurar ta ga mai duba marasa lafiya da ta gabatar da matsalar ta tana cewa ita wannan watan bata aga al'adar ta ba shine take ce mata labari mai dadi kenan to ita sai take ganin ita ba mai dadi bane a wurin ta sabida da bata shirya daukan ciki a wannan lokaci ba shine likitan take gaya mata cewa ai ma duk idan kana tsarin iyali kana ajiyewa to kana ko samun ciki, cikin lokaci a cikin lokacin? to shine nan tace ita ba lokacin take da shirin daukan ciki ba tace to in kau har hakane to ta gaggauta komawa tsarin iyali domin tsarin iyali shine yake baka dama idan kana so ka huta sai ka cigaba da amfani da shi kamar yadda aka tsara maka to shine zaka samu ingatacciyar tsarin iyali ka huta har iyaka lokacin da kake so ka sake to gaskiya shi dai tsarin iyali yana da amfani yana da matukar taimaka mana mu mata domin yana baki tazara tsakanin wani haihuwa da wani haihuwa yana sa ki samu ingatacciyar lafiya dake da yaroki kuma yana kyara jikin ka ya dawo yadda yake bazai barki duk ku mutsutsuke ba kuma yana sa mutum yaji karfi dukan abinda ya rasa na jikin shi ya dawo yadda ya kamata sabida haka yana da kyau mu dinga yin tsarin iyali domin ya taimake mu ya taimaki yayayen mu kuma ya taimake mu wajen kula da lafiyar mu sosai

Yanda zamu magance Yanda zamu haɗa maganin ciwon sanyi na gargajiya. a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma a sauƙaƙe yana da ƙyau mu nemi lemon tsami masu kyau mu tanaje su kamar guda uku da kanunfarinmu mu tanada shi ma. ba da ɗdan dai-dai haka. sannan sai mu ɗauki guda ɗaya daga cikin lemun tsamin nan, mu wanke shi mu yanka shi gida biyu sannan sai mu matse shi mu samu mazubi mai kyau mu matse. ruwan da ke cikinshi duka guda biyun da muka wanda muka yanka ya zama guda biyu sai mu samu wuri mu adana shi sannan shi kuma wanna ɓawo da muka sa da muka matsa sai mu yayyanka shi kamar gida, mu yayyanka shi dai ƴan dai-dai-dai-dai sai mu samu mazubi tukunya ke nan mu zuba mu tafarfasa shi ya dafu mu samu ƙwayan kanumfari kamar guda takwas sai mu sa idan muka sa ya dafu, sai mu samu mazubi mai kyau mu tace sannan sai muɗakko lemunmu wanda lemun tsaminmu ruwanshi da muka matse na farko. sannan sai muzo mu ajiye. sannan muɗibi wanna ruwa da muka tafasa mu ɗibo shi shima ɗan dai-dai sai mu haɗa a cikin kofi idan muka haɗa sai mu sami zuma mai kyau sannan mu haɗa da shi mu jujjuya yana da kyau mu dinga shanshi kafin mu kwanta bacci yana taimakawa wajen gaɓɓanmu da duk wani sanyi da yake kama mana ƙasusuwanmu da jijiyoyinmu. yana taimakonmu gurin taimakon gaggawa da samun ingantaccen lafiya na gode Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a

E A jihar Legas akwai wata cuta wadda ba ai saurin gano ta da wuri ba, wanda ta yi sanadiyyar mutuwar yara duda ashirin da biyar. wanda a sakamakon haka, masana bincike sun yo rohoton cewa wannan cuta ta kasance tana yin ɓarna ne sakamakon binciken da ƙwararrun lafiya ta yi ta kashe yara ashirin da biyar sakamakon binciken da suka yi na sakar musu da ƙuraje da wasu ƙananan ƙuraje a jikinsu, da wasu abubuwa waɗanda da aka bincika sakamakon haka masu kula da lafiya da suka bincika sakamakon hakan sun gano cewa ruwanshan da suke amfani da shi marar tsafta ne. da abincin da suke cia da yanyin wurin shi ma da suke zaune duk suna buƙatar kulawa ya kamata mtane su dinga kula da lafiyansu domin z kula da rayukansu domin sakamakon hakan ga shi sun rasa iyalansu saboda rashin tsaftarsu. Yana da kyau masana su dinga faɗakar da al'umma illolin da yake janyo waɗannan abubuwa. na rashin tsaftar muhalli da abinci da abin sha yanda za mu kiyaye domin mu zauna lafiya domin lafiya ta fi komai daɗi. kuma ko ba komai ka zauna lafiya ma ai yafi komai daɗi yana da kyau mu kula mu gyara domin inganta lafiyarmu domin mu samu rayuwa ingantacciya.

Illolin da ke jawowa wurin shan abubuwa masu zaƙi musamman kayan zaƙi yana da illa ta wani sigan musamman ga masu matsalan shuga shi masu matsalan siga be kamata a ce suna shan abu me zaƙi ba sabida zaƙi yai yawa a jikin shi idan suka sha yai musu yawaya kan zama barazara a jikin su shi yasa yana da kyau mu kiyaye wajen shan abubuwa masu zaƙi mu kula yana da kyau dai wani sigan mu sha zaƙin amma ba sosai ba ta wani sigan amma kuma ba'a son mutun ya yawaita sha yanda zai mishi illa yai barazana a cikin jikin shi shi matsalan shuga matsala ne babba wanda tana haifar da matsaloli daban-daban mu kan rasa wasu sassa na jikin mu sannan mu kan kasance cikin rashin sukuni na yawan yin fitsari sannan mu kan kasance abinci ba kowani iri yakamata mu ci ba se irin wanda masana suka ɗora mu akai to ire-iren da dai sauran su, ire-iren irin waƴannan matsaloli matsala ne babba sabida duk abinda za'a ce kayi abu ka bar wannan kayi wannan ka bar wannan ai matsala ne tunda dai an saka a cikin wani tsari wanda yake ba irin tsarin da ka saba yi kana yi ga abu ƙiri-ƙiri kana sha'awan shi, kana son ka ci shi amma sabida matsalan idan ka ci, zai iya haifar maka da wata babba dole kana ji kana gani zaka haƙura ba zaka ci ba domin mene, domin lafiyan ka kana so ka cigaba da rayuwa kuma kana so ka zauna lafiya ka cigaba da rayuwa yanda kowa yake yi ire-iren waƴannan abubuwan shi ne ya kan sa tun farko a ce maka ka kiyaye kaza, ka bar kaza, duk abinda zaka yi ka dinga yin shi da ƙima da tunani da lissafi sabida haka mu kiyaye domin mu zauna lafiya.

Cutar kwalara cuta ce wanda take hallaka mutane da dama a ƙasar Najeriya. cuta ce wadda take da hatsari kuma tana da illa ga al'umma. yawancin wannan cuta ana kamuwa da ita ne, ta hanyar rashin tsabtar wuraren da muke mu'amalanta, da abincin da muke ci da wurin da muke kwana, musamman wajen ruwan sha da muke sha. da abinci wanda muke ci. rashin tsabtar su, yana janyo mana cutar kwalara. Wanda take hallaka mana mutane, take hallaka mana al'umma ba tare da an sani ba. Saboda haka tsabtar muhalli, yana da kyau, yana da muhimmanci, mu dage wajen kula da tsabatarmu saboda Masu kula da lafiyar marsa. Masu kula da lafiya. na marassa lafiya, sun gano cewa rashin tsabtar guri shi ke janyo waɗannan abubuwan. kuma yana mana illa sosai, domin cutar cizon sauro duk suna janyowa. a cutar ciwon ɓera, su ma, duk suna janyo mana irin waɗannan matsalolin da rashin wanke, wanke abu kafin mu ci. da rashin tsabtar jikinmu da na muhallinmu. yana da kyau mu kula sosai mu dinga tsabtace wuri mu dinga kuma kula da lafiyar jikinmu da abincin da za mu ci musamman ruwansha. Ruwan sha yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan'adam kuma yana da kyau kafin mu sha shi, mu tabbatar da tsabtar shi, sannan mu sha. domin ya ƙara mana lafiya, ya sa mu zauna lafiya ba tare da wata matsala wadda za ta cutar da mu ba.